Paɣaba ayi n ʒɛya ka yino so chinchini ka zaɣ ʒiɛ garigi dinni ka yɛ liiga sabinli ka bi zaa pili zipili sabila ka leemu do bi nyaanga ka kodu bɛ bi nyaanga ka Alaafee bɛ bi nyaanga

Niraba n ʒiya ka zaŋ chinchina lo bi nyori ka so piri namda ka zaɣ piɛlli garigi dinni ka ʒi binyahari ka niɛma bɛ dinni ka paɣa so mii ʒiya ka yɛ liiga tankpaɣu